Mɔzɔlawo si kewo le ɛpɔtu si ke woƒo ƒu kple woƒe agbawo gbɔ mɔzɔgbe. Ŋutsuwo si ke wotɔ ɖa anyi, ama ɖe woklo ati ŋu. Ama ɖe woklo ɖe ɛɛ enu ŋu le woƒee.